Umuvyi wese afise umwana w'umwigeme yakwije imyaka y'ukuja ku ishure, arasabwa ko yo twara uwo mwana kw'ishure kuko n'abana babigeme bafise ico baterera cane mu iterambere, canke mu bumenyi rusangi. Ako nakamo k'umukuru w'igihugu c'uburundi.

Mu gihe abana ku myaka mike yabo bamenyerejwe vyo kunonora imitsi ,birabafasha gusaza neza no kutabangamirwa n'ibigwara mu gihe bageze mu zabukuru, kuko imibiri yabo iba yararonse vya nkenegwa hakirikare.

Kugira ngo abanyeshure mu mashure atandukanye bashobore guhabwa ubumenyi ku rwego rushimishije, harakenewe kuronswa ibikoresho n'ibibanza bisukuye cane, vyo gukoreramwo kugira ngo ico gikorwa kigende neza.

Kabura ni umwigisha w'inararibonye, mu bijanye n'ivyigwa vy'ubuhinga; akaba yaje gusahiriza mwenewabo Minani, kugira ngo abana bashobore gutahura neza ibijanye n'ivyo vyigwa. Nabo bakaba bashishikaye kumubaza ibibazo vyinshi bitandukanye.

Ikibanza yateguriwe gusuzumiramwo ibibazo bitandukanye mu bijanye n'imigera itere indwara. Ikibanza kiba gikeneye gusukurwa ku munsi ku munsi, kugira ngo ubuhinga buhakorerwa ntibuteze ibindi bibazo.

Kw'ishure ry'intangoryinye biharage harangwa no tukoresho twinshi ubuyobozi bwateguriye abana biga kuri iryo shure kugira ngo badukoreshe igihe cose bariko bari nonora imitsi uyu musi twa abatwana hasanze ico bita uruvuma.

Mu biro vy'umuyobozi w'ishure ry'intango ry'i Makamba harangwa n'isuku ryinshi aho twasanze n'imeza yiwe ishashe ibitambara vyiza cane kimwe gifise ibara ry'ubururu ikindi ibara ryera. Nukuri harasukuye abaye akarorero ku bandi.

Ishure ry'intango ryo mu Kamenampfizi, rirafise ibimenyetso simusiga, vyerekana neza yuko iryo shure rishaje, rikeneye gusubirwamwo vuba, kugirango ryitegurire kwakira ubwinshi bw'abanyeshure bazoza kuryigamwo umwaka uza.

Mu ntumbero yo kwitegurira umwaka mushasha w'ishure buca utangura , shure ry'intango ry'i Nyamiyaga riherutse gukoresha intebe nyinshi nshasha kuko izo bahorana zari zishaje cane ; Ivyo vyose babikora kugira ngo umwimbu w'ishure n'iterambere ry'igihugu bikomeze kwiyongera.

ntiruvakurenda umwana w'umuhungu iga mu ishure ry'intango ry'inyakabanda ariko asigurira ikigwa cy'ibiharuro bagenzi b'iwe kuko wewe imbere yo gutangura ishure umuvyeyi wiwe yabayaramwigisha icyo cigwa bimushoboza kugitahura birushirije amaze gutangura ishure

Ishure ry'intango ryitiriwe sitera matutina riri mu gisagara ca Bujumbura, haheze imyaka myinshi cyane rikora kandi rikaramura incabwenge nyinshi. Uyu munsi rero rikaba rikeneye gusanurwa kugirango abana bahitura bakomeze kuharonkera ubumenyi bwinshi.

kubera k' icirwa c'ibiharuro kigoye birasaba ku citondera no kugwiza ubuhinga bwinshi bwo kucigisha kugirango bikunde abanyeshuri bagitahure neza kandi bongere bagikunde

Ntitabavuma n'umwigisha wo mw'ishure ry'intango ry'inyarukwavu agashikiriza impungenge afise kuko igitigiri c'abana ari kinini cane kandi bibatera kudatahura neza arasaba leta ko yogwiza amashure kugira ngo abana baronke uko biga borohewe.

Gukingira ibidukikije bitanga amagara meza cane, cane cane ku bana bato cane baciga mu mashure y'intango kuko bahumeka impwemu nziza zitarimwo ubucafu canke zitarimwo ivyanduza ingwara.

Mu ntumbero yo gukora isuku kandi ryiza, barasabwa gusohora amatebe yabo abanyeshuri bo kw' ishure ry'intango, kugirango bashobore gusukura neza nk'uko bikwiriye. Ivyo vyasabwe n'umuyobozi w'ishure mu ntumbero yo kurwanya isuku rike.

Kuberako intebe zo mw'ishure ry'intango ryo Kumugomera zimaze igihe kinini zikoreshwa, uyu munsi abana basavye abarezi babo ko boshikiriza ico kibazo mu nama ishure rifitanye n'abavyeyi rizoba kwi genekerezo rya mirongo ibiri na gatanu, ukwezi kwa gatandatu kugirango umwaka utangura bazotangurane n'intebe nshasha.

Umunyeshuri w'umwigeme yiga mw'ishure ry'isumbuye ry'iruhinga ,ashitse acerewe kw'ishure kuko yazindukiye gusahiriza abavyeyi mu dukorwa tw'imuhira ,aho yazindutse kubazanira amazi ,akaba ashitse asanga ya cerewe cane, bikaba vyamunaniye kwinjira aho tumubona ,ahagaze kw'irembo ry'iryo shure.

Igihe abanyeshure bo mu mashure yisumbuye baba bari mu gihe c'ugukora ibibazo vy'amashure yabo, abenshi baja kubitegurira aho basanzwe biga canke ku yandi mashure kugira ngo bagabanye intambamyi z'ibibasamaza.

Ejo aho bukera tuzokwishikira kw'ishure ryisumbuye ry'inderabigisha riri i Makamba, kuko iryo shure bamaze igihe batubwira ubwiza bwaryo, kuko ryagutse cane kandi rikarangwa n'isuku ryinshi muri rusangi.

Inyuma yaho ubuyobozi bw'ishure ryisumbure ryo mu Ruvumera buhamagariye abigisha ndetse n'abanyeshure gusubira ku mirimo yabo vuba cane, biraboneka neza ko abanyeshure bitavye ako kamo banezerewe cane.

Urubaho rwirabura rufatanijwe n'igihome ,gwanditsweko urutonde rw'ivyigwa uko bizogenda bikurikirana ku munsi ku munsi ,ivyo rero bituma abana bashobora gutonda mw’ishure bamaze gusubiramwo ivyigwa vyabo baja gukurikirana uwo munsi

Niyonsaba, umunyeshure w'umwigeme wo kw'ishure ryisumbuye ry'i Narukwavu yararamutse aja kurondera amazi kugira ngo yimare akanyota, ariko akaba yasanze amazi yamaze gukama. Barasaba ubushikiranganji bw'indero kuri iryo shure, ko bwobaronsa amazi kugira inyota ntibamerere nabi.

Abanyeshure bo muri kaminuza y'i Ngozi bambaye umwambaro ufise ibara ry'ubururu bariko barakurikirana icigwa c'ubuhinga bwo gukora imodoka abo banyeshure bagizwe n'imiyabaga y'abasore kandi biraboneka ko bakiri bato cane.

Karikurubu, n'Impagaritse hamwe na Kazoviyo, n'abanyeshuri bo muri kaminuza y'ingozi ,bahejeje igisata c'imyuga cane cane icigwa kijanye n'umuyaga nkuba ukoreshwa n'imishwarara y'izuba.

hari menshi umunyeshure wo muri kaminuza y'ingozi yakurikiranywe igisata c'imyuga uyu munsi ariko ariga icigwa c'ukubaza kugira ngo ejo aho bukera azokwibazire imyango cyanke amadirisha

Umushikiranganji w'indero mu mashure ya kaminuza, uyu munsi yari yaramutse agendera ishure kaminuza ry'Igitega kugira ngo akurikirane abanyeshure bo mu gisata c'imyuga, aho bagejeje mu kugwiza ubumenyi mu myuga itandukanye.

Muri kaminuza y'imwaro abanyeshure batandukanye bagizwe n'abakobwa hamwe n'abahungu bari bamaze iminsi bakurikirana icigwa kijanye n'ivy'amagara y'abantu uyumunsi bagiye mumyimenyerezo mubitaro vyo ngaho mukibumbu kugira ngo berekane aho bagejeje gutahura iyocigwa.

Nicayenzi n'umukenyezi w'umwigisha muri kaminuza ariko aratanga ikibazo ku banyeshuri b'iwe amazi misi akwirikirana mu kubaronsa ubumenyi ku cirwa kijanye no kurondera umuyaga nkuba.

Inarukundo, umwana w'umwigeme, anezerewe cane ko agiye kurangiza amashure yiwe ya kaminuza kandi akaba yizigiye ko azoronka akazi mu bibanza vyo kwakira ingenzi kugira ngo arate ubwiza bw'igihugu ciwe.

Mukeshimana ni umunyeshuri w'umwigeme yiga mwishuri rya kaminuza ry'imwaro ahasanzwe akurikirana ivyigwa mu gisata c'ubutunzi akaba atewe amakenga n'ukungene abona ubutunzi bw'igihugu buriko buragenda busubira inyuma

Inyuma y'aho ishure kaminuza ry'i Gitega rironkejwe imfashanyo y'imashini nyabwonko, ririzigiye neza ridakekeranya ko umwimbu w'ishure uzogenda neza kuruta iyindi myaka yose bari bamaze batanga ubumenyi mu bana.

Kazoviyo hamwe na mugenzi wiwe ntiruvakure, abanyeshure b'abahungu bo muri kaminuza, mu mwambaro wabo w'ubururu ndetse n'udukofero dukingira umutwe tw'ibara ry'umuhondo, baritwararitse cane icigwa c'umwuga wo gukora umuyagankuba, kugira ngo barabe kw'igice kinini gishoboka c'igihugu cowuronka.